Specialist na those doctors wey sabi one particular sickness or part of body well-well. Like heart doctor, eye doctor or bone doctor. But e no easy to reach dem for Naija and e get why. Wetin come be de problem? For Naija, access to specialist no be small wahala. We no get enough specialist. Plenty doctors don japa go abroad because of better money and life. De ones wey dey, dem dey mostly for big cities like Lagos, Abuja or Port Harcourt. If you dey village or small town, you go suffer to see specialist. Even for city sef, e no cheap. You fit way months por appointment and de money to pay fit comot your eye water. Government hospital suppose help, but dem dey crowded. You go see queue like sey na free food dem dey share. NHIS dey, but e no cover everything and plenty pipu no even get am. Private hospitals get specialist, but dia bill fit make you faint. To see heart specialist for private hospital, you fit spend fifty K to hundred K just for consultation, no talk treatment. So, poor man dey stuck with general doctor or even chemist. Wetin dey make am high? If you dey rural area, no specialist dey there. You gats travel far and transport money no be small thing. Specialist care cost pass wetin many pipu fit afford. Even test wey dem go run before treatment fit be like twenty K upward. Naija get like one doctor for every two five pipu, when World Health Organization talk sey e suppose be one for six hundred. Specialist nko? Dem scarce pass gold. Some pipu no even know sey specialist dey or how to find dem. Dem go dey use herbalist or pastor when dem need serious doctor at ten tion. Any hope dey? E no be all bad news o! Somethings dey happen to make things better. Now, you fit talk to specialist through phone or video call. Apps like HealthPlus dey try, but internet and phone dey limit am. Some groups dey do free medical outreach where specialist come village to check pipu. E no dey enough, but e dey help. Wetin we fit do? Government gats do better. Dem need build more hospital, pay doctor well so dem no japa. And make NHIS work for everybody, even if you no get former job. Community pipu fit also do health cooperative wey dem save money together to pay for special care. Plus, make we dey use social media to spread info about where to find specialist or free medical camp. If you sabi any specialist wey dey help pipu, tell you neighbour. Access to specialist for Naija na big wahala, but e no be impossible. We need more doctor, better hospital and cheaper care. For now, use telemedicine if you no fit or find NGO wey dey do outreach. If you dey village, try save shikini moni for emergency. Naija go better, but we gats work together.

Ambulance na dos special motor wey dem dey use carry sick pipu go hospital quick-quick with siren an light wey dey make noise. But for Naija, hmm e get as e be. Wetin be the situation? Ambulance suppose dey save life but for Naija, e no dey enough, an e no dey work well. If accident happen or peson faint, you fit call ambulance taya, e no go show. Many places, especially village an small town, no even get ambulance at all. For big cities like Lagos or Abuja, you fit see am, but e get plenty wahala wey dey follow am. Wetin dey cause wahala? Naija no get enough ambulance for the plenty pipu wey dey. Some state get like one or two for whole local government, an dem no fit even work. Our roads dey bad, especially for village. Ambulance fit dey try come but pothole an traffic go delay am. For city, hold up fit make am worse. Some ambulance, especially private one, go ask for money before de move. If you no get cash, de fit leave you there. Even government own sef, de fit talk sey no fuel. Who dey run ambulance? Some state like Lagos get ambulance wey de dey call Lagos State Ambulance Service, an dem dey try but dem no reach everywhere. Other state get dia own but dem dey very very weak. Private hospital an companies like Flying Doctor get ambulance but na for big money. If you no get like fifty k or more, dem no go look your side. Some Red Cross or church group get ambulance for emergency but dem no plenty, an you fit no know where to find dem. Any good side dey? E no bad at all oh. Some places dey try. Lagos State Ambulance Service dey work beta than many state. Dem get ambulances wey fit carry sick pipu quick an dem dey train paramedic. Companies like Flying Doctor dey use helicopter sef carry dia patient from far place go hospital, but na for big boys. Wetin we fit do? To make ambulance beta, government gaz buy more ambulance an put dem for every local government, not juz city. Dem need train drivers an paramedic well-well. Make dem create one national emergency nomba wey everybody go sabi, like one one two an e go work two four seven. Fuel an main ten ance gaz dey. No excuses. Community pipu fit also do contribution buy ambulance for dia area. Make we teach pipu first-aid. So, if ambulance dey delay, dem fit help reach dem fit help small before e reach. Ambulance service for Naija dey try, but e weak pass wetin we need. No enough motor, bad road, money wahala dey make am hard. But if government, private pipu, an community work together, we fit make am beta. Save dat one one two nomba for your phone an if you sabi ambulance wey dey work, tell your pipu

An ten atal care na de medical checkup an support wey pregnant women dey get to make sure dem an dia pikin dey healthy before dem born. For Naija, dis tin dey important but e get some challenges wey we go talk about. Wetin be an ten atal care? An ten atal care na wen pregnant woman dey go hospital or clinic to see doctor or nurse wey go check her belle, give am advice an make sure everything dey okay with her an the baby. Dem dey check blood pressure, do scan, give drugs like folic acid, even test for sickness like HIV or malaria. Dem also dey teach women how to eat well, exercise, prepare for delivery. De goal na to avoid wahala during pregnancy or wen dem wan born. Why e dey important? Pregnancy no be small tin oh. If woman no do an ten atal, small problem fit turn big one. If dem no check her blood pressure, e fit lead to eclampsia wey dangerous. An ten atal fit cause problem like low blood or infection so dem fit treat am quick. E also help make sure pikin dey grow well an no get defect. For Naija, wey plenty women dey die from childbirth, an ten atal na beta life-saver. Wetin con be de challenge? Even though an ten atal dey important, no be every woman dey get am proper for Naija. Hospital bill no be small. Government hospital dey cheaper but you fit still pay for tes, drug, or scan. Private hospital nko? E cost pass wetin many pipu fit afford. If you dey village, clinic or hospital far an transport no dey. Some women dey trek long distance to reach health centre. Some women, especially for rural area, no know sey an ten atal dey important. Dem go dey use traditional midwives wey fit no sabi modern care. Some hospital no get enough nurses or equipment. You fit go an ten atal an wait de whole day before de at ten d to you. Some nurses sef dey harsh e dey even discourage women. Wetin dey happen for an ten atal? Wen woman go an ten atal, dem go do am plenty tin. De fit check weight an blood pressure to make sure sey body dey okay. De fit do blood or urine test to check for infection or sugar problem. De fit do ultrasound to see how pikin body dey grow. How we fit make am beta? To make an ten atal work well for Naija, government gaz make an ten atal free or very cheap for government hospital. Dem also need build more clinic for village an train more midwife. We gaz use radio, church, market to tell women sey an ten atal dey save life. Even men gaz support dia wife. Some NGO sef dey do free an ten atal outreach. Dem gaz do more, especially for rural area.

An ten atal na de special medical at ten tion wey pregnant women dey get to make sure dem an dia pikin for belle dey fine before dem born. E dey very important, but for Naija, e get some issues wey I wan talk about. Wetin be an ten atal? An ten atal care na wen women wey get belle dey go hospital or clinic make doctor or nurse check body an her pikin. Dem dey look blood pressure, dem dey do test for malaria, dem dey give drug like folic acid an dem dey use scan to see how pikin dey grow. Dem also dey teach de mama how to chop good food, rest, an prepare for wen she go born. Dis one na to make sure sey no wahala go happen during delivery. Why e dey important for mothers? Plenty women dey face danger wen dem dey born. So, an ten atal na like shield. E dey help catch problem early, like if mama get high blood pressure, so dem fit treat am quick. E also dey make sure pikin no get defect an dey grow well. An ten atal dey reduce chance of miscarriage or mama dying wen she born. Plus e dey give mama confidence sey she an her pikin go dey alright. Wetin dey stop mothers from getting am? To do an ten atal no cheap. Government hospital fit dey affordable but e go you go still pay for test, you go still do scan, you go still buy drug. Private hospital? um Dat one na for big men. E too cost. If you dey village, hospital or clinic fit dey far. Transport money an bad road dey make am hard for some women to go. Some clinics no even get nurses or machine. You fit go wait hours, an some nurses dey rude e dey push women comot. How we fit make dis tin beta? Government gaz make an ten atal free or very cheap for every woman, build more health centre for village or train more midwife. Husband an family de gaz support mama to go hospital even if na to follow her or pay shikini money for transport, An ten atal care na must for mothers. For Naija, e dey keep mama an pikin safe, but money, far hospital, an no sabi dey make am hard. Government, community, an all of us gaz join hand together make sure every woman fit go an ten atal easy. If you get sister or wife wey get belle, push am make she no miss am oh.

Antibiotics na dos strong drug wey doctor dey give to fight bacteria wey dey cause sickness like infection, typhoid, or pneumonia. Dem dey save life, but for Naija, the way we dey take use am get some kain wahala wey I wan talk about. Wetin be antibiotic? Antibiotic na medicine wey dey cure or stop bacteria wey dey make peson sick. Drug like Amoxicillin, Tetracycline na antibiotic. Dem fit cure tins like sore throat, urinary infection, or wound wey don get pores, but dem no work for cold, flu, or cough wey no be bacteria cause am. Na why doctor suppose check wella before dem give am. For Naija, antibiotic na big deal becos infection plenty. If you get typhoid from bad water, antibiotic fit clear am. If you get cut wey don dey swell, dem go kill the bacteria wey dey cause am. Dem dey save life especially for children wey dey get serious illness like pneumonia. But e get correct way to use am, no be anyhow oh. Wetin be the wahala? We get plenty problem with antibiotics for Naija. Pipu dey buy antibiotic from chemist without doctor prescription. You go dey hear abeg give me ampiclos like sey na sweet. Dis one dey make bacteria come strong so the drug no go work again. Some antibiotic wey dey market na fake or low quality. You go drink am but e no go do anything. Some pipu go take antibiotic for two days, feel beta, then throwway the rest. E dey make the bacteria come back stronger. Wetin fit happen if we no use am well? Bacteria go don sabi the drug so e no go work again. Na why some infection dey hard to treat now. If you no treat infection well becos you no use the right drug, e fit spread an turn to bigger wahala. How we fit do am beta? No buy antibiotic from chemist without doctor approval. Go hospital make dem test you to know the right drug. If doctor give you antibiotic for seven days, take am complete even if you don dey feel beta. We need campaign for radio, church, market to teach pipu sey antibiotic no be for every sickness, an no be sweet wey you go dey chop anyhow. Antibiotic na powerful medicine wey dey save life but we gat use am with sense for Naija. No buy am anyhow, no stop halfway an ask doctor first. If we no take care, bacteria go dey laf us, an drug no go dey work again. If you sabi peson wey dey use antibiotic like water, tell am make e stop oh.

Balance diet na wen you dey chop all the different kinds of food wey your body need to stay strong, healthy an sharp. No be only to chop belle full, but to make sure sey you dey give your body wetin e need to work. Wetin be balance diet? Balance diet mean sey you dey chop food wey get all the important tins like carbohydrate, protein, fat, vitamins an mineral. For Naija, we get plenty food wey fit make up dis balance like yam, beans, vegetable, fish, fruit or even groundnut. The main tin na to mix am well so you no go dey chop only one kind of food every time. Why e dey important? If you dey chop balance diet, your body go dey on point. Food like rice, yam, plantain, dey give you power to move, work, or play. Protein like beans, egg, meat, dey build muscle an repair body wen you wound. Vitamin an mineral from fruit an vegetable like ugu, orange, or carrot, dey fight sickness an keep your body strong. Balance diet fit help you avoid diabetes, high blood pressure or weak body wey malfunction or malnutrition dey cause. Wetin we dey chop for Naija? For Naija we get food wey fit make balance diet, but e depend on how you take mix am. Yam, rice, garri, fufu, bread, all of dem, de are energy giver. Fish, beans, chicken, egg, crayfish, all of dem dey build body. Groundnut oil, palm oil, avocado dey give energy an help body use some vitamin. Vegetable like spinach, okra or fruit like mango, banana dey protect body. Wetin con be the challenge? Even though we get food, balance diet no easy for everybody. Good food like fish, fruit, vegetable cost. Some pipu dey stick to garri or bread everyday. Some pipu no know sey dem dey mix different food. Dem go dey chop only eba an soup without vegetable or protein. To come cook balance food fit take time an plenty pipu wey dey hustle no get dat time. Some market food like bad oil or fruit wey no fresh fi reduce the good wey food suppose do. Balance diet na the key to strong an healthy life for Naija. No be to chop plenty, but to chop different food wey go give your body wetin e need. Even if moni tight, mix small-small food like beans, vegetable, an fruit with your garri or your rice. Tell your family oh, make dem try am too.

Balancing meal na wen you dey chop food wey get all de different things your body need like carbohydrate, protein, vitamin, mineral. No be to just hold belle but to make sure sey your body dey get wetin e need to stay strong and healthy. Wetin be balancing meal? Balancing meal na food wey you mix well to include all de six classes of food; protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and water. We get plenty food for naija wey fit do dis work like vegetable, beans, yam, fruit. De koko na to make sure your plate get small small of everything so your body no go lack anything. Why e dey important? Food like yam, garri, plantain dey give power to waka, to work, to dance. Protein from egg, beans, meat dey help your body grow muscle and repair tissue wen you injure. Vitamin and mineral from vegetable like or fruit like orange dey keep your body strong against sickness. Balancing meal fit help you avoid problem like diabetes, tiredness wey come from no eating well. How balancing meal look for naija? Rice, yam, fufu, bread na de base wey dey give energy. Beans, fish, chicken, crayfish dey build body. Small palm oil, avacado, groundnut oil dey help body. Use some vitamin, add some vegetable like spinach, okro; fruit like mango, or pawpaw to your plate. Drink plenty water or even chop watery food like watermelon to keep body fresh. One plate of jollof wit small fish, vegetable stew, one orange for desert dessert na balancing meal. Wetin dey make am hard? Good food like fish, fruit, vegetable dey cost. So some pipu dey chop only garri and indomie everyday. To cook dis meal fit take time and plenty pipu wey dey hustle no get dat kain time. Balancing meal na de way to keep your body strong and happy. No dey chop only one type of food, mix rice wit beans, add vegetable, chop fruits small even if money tight, small small mix go help. Tell your pipu make dey also try balancing meal.

Bandaging na de way we dey use cloth or bandage take cover wound or injury to protect am, stop bleeding or hold broken bone. E dey very important but you ghats do am well to avoid wahala. Wetin be bandaging? Bandaging na wen you use clean material like bandage or even clean cloth wrap wound, cut or sprain. E dey help keep de place clean, stop blood and support de body part wey dey pain. For Naija, we dey use bandage for small cut, big injury or even after operation. But if you no use am correct, e fit cause infection or make de wound worse. Why bandaging dey important? Good bandaging dey do plenty things. E dey press de wound to slow down or stop blood. E dey cover de wound so germs from air or dirty hand no go enter. For sprain or broken bone, bandage fit hold de place make e no move too much. Wen you wrap am well, e fit make de pain reduce small. We get different ways to do bandaging. For small cut or scrap, clean de wound wit water or antiseptic. Put clean plaster, cover wit bandage. No wrap am too tight oo make blood fit flow. If blood dey comot plenty, put clean cloth on de wound, press am, wrap bandage tight, check am quick quick and rush hospital. For joint like ankle or wey sprain wrap bandage like number eight; crossing over de joint to hold am steady, e dey help reduce swelling. If person arm break or shoulder dey pain, use cloth or triangular bandage to make sling wey go hold de arm up against For leg or arm, wrap bandage round and round like spiral but make sure sey e no too tight to cut blood flow. Wetin you ghats take note? If you wrap too tight, e fit stop blood from flowing and dat one dangerous. If de place dey swell up turn blue, loosen dat bandage. No just leave bandage for days, check de wound everyday to see if e dey heal or if infection don start. Bandaging techniques na life saver for Naija whether na small cut or big wound, clean de wound, wrap am well but no do am too tight. Learn how to do am and keep bandage for house. If de injuries serious no waste time, baba fly go hospital sharp sharp.

Family planning na wen pesin dey use method like condom, pill, injection to control how many pikin dem wan born and wen dem wan born am. E dey important but plenty tins dey make am hard for Naija. Family planning na way to help pipu especially women decide how many children dem wan and space di birth wella. E dey include tins like condom, contraceptive pill, IUD, injection or even operation to stop born pikin. E dey help family manage moni, keep mama healthy and make sure say pikin dey grow well but no be evribodi dey get am easy. Wetin dey cause barrier? Plenty tins dey block pipu from accessing family planning for Naija. Many pipu especially for village no sabi family planning or how e dey wok. Some tin say e go make women barren, so dem dey fear. Even though some clinics dey give family planning free, odas dey charge especially private hospital. Tins like IUD or implant fit cost 10k to 50k and no be evribodi get dat kain moni. For rural area sef, hospital and clinic wey dey offer family planning fit dey far. Transport moni and bad road dey make am hard for women to go. Some husband no gree make dia wife use family planning. Dem fit say e dem fit say e against dia culture but say dem wan plenty pikin. Dis one dey stop women from going clinic. Some churches or mosque dey preach against family planning say e no good or e dey go against God plan. For some places sef, dem believe say plenty pikin na sign of wealth. Wetin fit happun if you no get access to family planning? If pipu no get family planning e fit cause too many pikin wey family no fit care for so poverty go increase. Mama fit get health problem from too much childbirth or no spacing. Woman no fit go wok or do business bicos she dey always born. How we fit make am betta? To break dis barrier government gats use family planning no cost moni government gats make sure family planning no cost moni and reach village no be only city. Government gats send health workers to village or do free outreach wia women fit get contraceptive easy. My pipu family planning na big tool to help family lead betta but moni and culture dey block am for Naija. We gats teach pipu, make am free and carry am go wia pipu dey. If you know anybodi wey need family planning tell am make dem check clinic oh.

Blood loss na wen pesin dey bleed from wound, accident or even inside body and e fit be dangerous if dem no stop am quick. Knowing how to handle am fit save life bifor pesin reach hospital. Blood loss control na di step wey you take to stop or slow blood wen pesin get injury like cut, stab, accident. Blood dey carry oxygen and food to body so if e comot too much, pesin fit faint, go shock or even die. Di goal na to stop di bleeding, keep pesin stable and rush dem go hospital. For Naija wey accident plenty and hospital fit dey far, knowing how to control blood loss na big deal weda na knife cut for kitchen, weda na moto accident or fight wey cause wound. Quick action fit make di diffrence between life and between dem. E dey buy time till your doctor fit take over. If blood dey comot from wound, use clean cloth or even your hand hold am for like five to ten minutes. No dey remove am to check. Dis one go slow down di blood. If di wound dey for arm or leg, lift di arm or leg above hand level. E go make blood flow slow down to dat side. If blood no stop, press hard on di place between di wound and heart like inside upper arm or thigh wey big blood vessel dey. Dis one na for serious bring-bleeding o. Wetin you gats take note for Naija: you go just be careful wen you dey control blood loss. Use clean cloth or somtin wey clean if you get, so e no go put germs inside wound. If you no get clean tin, use wetin you see but change am quin change am quick for hospital. If blood don start to form clot, no remove di clot or touch am bicos e go start bleeding again. Blood loss control na first aid o. Even if bleeding stop, carry pesin go hospital sharp sharp bicos dem fit need blood or stitching. If pesin dey bleed inside, no treat am for house, rush di pesin go hospital. To make blood loss control wok well for Naija, evribodi suppose learn basic first aid for school, for church, or community. E no hard to know how to press wound or tie bandage. Buy small kit wit bandage and antiseptic for house or car so you go first act fast. Government gats train more health workers or put ambulance for evri area so pesin no go die bifor dem reach hospital. Blood loss control na serious matta wey fit save life for Naija. Press wound, raise di place and tie bandage but no waste time. Rush hospital asap. Learn first aid and keep clean cloth ready. If you see pesin wey dey bleed, no fear, help am quick quick.

Breast cancer na serious sickness wey dey affect women and somtime men wen bad cells dey grow for breast. E dey dangerous but if pesin catch am early, e fit get cure. I wan talk wetin e be. Breast cancer na wen cell for breast begin grow anyhow forming lump or tumor wey fit spread to oda part of body. E dey start small but if dem no treat am well, e fit bicom big wahala. For Naija, e dey common pass bifor and plenty women no know until e bicom worse bicos dem no dey check early. Wetin dey cause breast cancer? Nobodi sabi di exact cause but some tins fit make am worse. Women wey don old especially above forty, dem get higher chance. If your mama, your sister, your aunty get breast cancer bifor, your risk fit high. Too much alcohol, smoking or no exercise fit increase your chances. Women wey start period early or menopause late fit get small risk. But even if you no get dis tin, you fit still get am so evribodi gats dey check. You fit notice cancer true dis signs: lump or hard tin for breast or armpit wey no dey pain, breast wey change size or shape, skin wey dey pale or look like orange, nipple wey dey leak blood or water wen you no dey breastfeed, pain for breast wey no dey go. If you see any of dis tin, no waste time, run go hospital make dem check you well. Early catch na dey key. Breast cancer dey cause problem for Naija bicos plenty women no sabi say dem need check dia breast or go for mammogram wey be one special breast xray. Some dey fear or shy to talk about breast. To do test like mammogram or treat cancer cost plenty money. Even government hospital fit charge and private hospital na anoda level. For village, no enough hospital wey get machine or doctor wey sabi treat cancer. You fit travel go city in order to treat am. Many women dey go hospital wen di cancer don spread and dat time e dey hard to cure. Breast cancer na serious matta but we fit fight am if we catch am early. Check your breast evri month, no dey shy to go hospital and tell your sister or your mama to do di same. Government and evribodi gats wok togeda make treatment easy and cheap.

Breast milk na di best food for new born pikin but somtime mama no dey around to breastfeed so dem dey store di milk to use later. Knowing how to keep am well na big deal to make sure say pikin dey get safe and good milk. Breast milk storage na wen mama dey pump milk from im breast and keep am for container to use wen she no dey or wen pikin need am. You fit store am for room, fridge or freezer but you gats do am di right way so di milk no go spoil or carry gems wey fit harm pikin. For Naija, plenty mama dey wok or go market so dem no fit dey wit pikin evri time to breastfeed. Storing breast milk dey help because pikin go still chop di best food wey get all di nutrients to make body strong and fight sickness. Mama fit go wok or school and still make sure say pikin no dey chop formula or oda food wey no good for small pikin. E dey help mama breast dey too full or she get plenty milk wey pikin no fit finish. Here na di correct way to store breast milk for Naija. Wash your hand, breast and pump wit soap and clean water. Use clean container or special breast milk bag wey you fit seal well. If you no get fridge, you fit keep breast milk for room for like four hours max. Cover am well so fly or dust no go touch am. If you get fridge, put di milk inside for back where e dey cold, no near door. E fit still good for like four days. No add new milk to old milk wey you don store because e fit make di one spoil quick quick. Wen you wan use stored milk, put di container for warm water to bring am back to normal temperature. No boil am or use microwave because e go kill di good tin wey dey inside. Wetin be di wahala for Nigeria? Storing breast milk no easy for Naija because plenty places no get steady electricity so fridge or freezer fit no wok. How we fit make am betta? To make breast milk storage work well, Govment gats give free or cheap breast pump and storage bag for hospital, especially for poor women. If fridge no dey, mama fit pump small milk wey pikin go use within four hours and keep am for clean cool place. Breast milk storage na way to make sure say pikin dey chop well even wen mama no dey. Clean hand, use good container, keep am for storage like fridge if you get. Even if light no dey, you fit am for small room.

Breastfeeding na wen mama dey give her pikin milk from breast and e dey very important for pikin to grow strong and healthy. But e get correct way to do am so both mama and pikin go dey comfortable. Breastfeeding techniques na di diffren ways mama fit hold pikin and position breast to make sure say pikin dey suck milk well wit out stress. If you no do am correct, pikin no go get enough milk and mama fit get pain or sore for breast. Which technique dey help pikin chop well and make mama enjoy di process? Breast milk na di best food for pikin especially for di first six months. E get evritin wey pikin need to grow, fight sickness and special good breastfeeding techniques dey make sure say pikin dey get enough to full belle and grow well. E dey prevent mama from getting sore nipple or breast pain. E dey help mama and pikin bond well so both go dey happy. E dey also save moni bicos breast milk free no need for yeye formula. Wetin be di correct technique? Hold pikin for your arm like say you dey carry am normally. Pikin head go rest for your elbow and you go use your hand to support pikin body. Make pikin face your breast — belle to belle — e go suck well. Use di opposite hand to hold pikin head. Dis one good for new born wey need extra support to latch well. Lie down for bed make pikin lie beside you, facing your breast. Dis one sweet for night feeding or wen mama dey taya. Even though breastfeeding good, e get some wahala. Some new mama no sabi how to position pikin well so dem fit get pain or pikin no go chop enough. Some pipu dey think say breast milk no enough for pikin so dem go give water or formula early and dis tin no good. Some family or husband no dey encourage mama to breastfeed but dem no help her get time to do am. To make evritin wok wella, wen you go an ten atal ask nurse or midwife to show you how to hold pikin and latch well. Dem fit even show you bifor you born. Husband and family gats help mama by doing house wok so she fit get time to breastfeed. Breastfeeding techniques na key to make pikin and mama happy and healthy. Hold pikin well, make sure e latch correct and no fear to ask for help. Tell evri new mama wey you know make dem try diffren styles and no give up bicos breast milk na betta gold.

Comprehensive Sexual Education (CSE) na the teaching wey dey help young people and adult understand their body, understand sex, understand relationship and how to stay safe. E dey important oh! But for Naija, e get some wahala wey I wan talk about. CSE na when dem dey teach pipu, especially young pipu, about everything wey concern sex and health. E no be only about sex oh! But things like how their body dey work — like puberty and menstruation. How to use condom or how family pipu go plan to avoid unwanted belle. How to respect pipu and no force anybody do sex. For Naija, CSE dey very important because plenty young pipu don dey get belle wey dem no plan am, because dem no sabi family planning. HIV and STD dey spread fast — especially among youth wey no know how to protect themselves. Some pipu sef dey face abuse or rape because dem no sabi their right or how to say no. Wrong info from friends or internet dey make young pipu do dangarous things. And CSE fit help reduce teenage pregnancy, sickness, even gender violence, if dem teach am well. Dis CSE dey teach boys and girls about changes for their body, like wetin happen when dem don reach puberty. E dey also teach say nobody suppose force another pesin make the pesin have sex. And everybody get rights to say no. Even though CSE good, some parents, teacher, and pastor no gree make dem teach CSE for school. Dem think say e go make children dey do sex early — but na lie. E dey help dem stay safe. Young pipu dey shy to ask question about sex. And some teachers sef no dey comfortable to talk am. To make CSE work for Naija, government and NGO gats train teacher on how to teach CSE — without shame and with correct informate. Put CSE for school from primary, but make am simple. Teach about body and respect. Then add more as dem dey grow. Comprehensive Sexual Education na strong tool to keep Naija youth safe from belle, HIV and even bad relationship. See you gats teach am for school, church, community, without shame. And parents, abeg no block am. E go help your pikin.

Coping strategies na those ways wey pesin dey use handle stress, wahala or tough time wey life dey throw come. For Naija, wey life fit hard with no money or no light, or family kpalagba fit dey, um to cope na big deal and you gats stay strong. Coping strategy na the things wey you go do to cool your mind and your body when you face problem like no job, sickness, or sadness. E fit be say to talk to pesin, or do something wey go make you happy, or plan how to solve the wahala. The idea nah to no let stress or trouble swallow you. For Naija, coping na must, because life no easy, fuel cost, food price too much, and no work dey. make plenty pipu go dey worry anyhow. Mental health kpalagba like depression and anxiety dey rise, but no hospital, or money to even see therapist. But good coping strategy dey help pippu stay calm, think clear, and find better way to move forward. If you no cope well, you fit vex, you fit fight, you fit even sick. get something like high blood pressure or ulcer. Wetin be some good coping strategies wey we get for Naija? You fit gist with your friend, your family, your pastor about wetin dey worry you. E dey make the load lite even if dem no fit solve am. See my brother! Dem go encourage you. Plenty Naija pipu, dey find peace when dem read Bible, read Qur’an, or pray. just sit quiet think, e dey calm your mind. You fit even play music, you fit dance, you fit watch ball, you fit cook something sweet. Small small things like dat wey go make you smile fit push stress comot from your body. Even na to waka round your street, or do small skipping or exercise e dey help your body and ur mind calm down. You fit even chop beta food like vegetable, beans, fruit, wey go keep your body strong. No dey drink too much alcohol oh! Or no dey smoke too much to forget your wahala dat one e go worse am. Coping strategy na key to survive this Naija wahala. So, my brother, my sister, pikin, mama talk to pesin, pray, exercise, or do wetin go make you happy to cool down your stress. No dey keep problem for your mind, or dey use alcohol dey forget am.

Hospital bills na one big wahala for many pipu. Beta, dey cost well. And if you no get money, if you make you get stress or even stop you from getting medicine. But, we fit find ways to handle am. Hospital bills na the plenty money wey hospital whether government or private dey charge for things like check up, test, medicine, survey or even to stay for ward. For Naija, private hospital fit charge fifty k just for small treatment and even if government hospital no dey always free because you still fit pay for drug or test. Hospital bill dey tough because plenty pipu no get steady work or savings. So, any hospital, any hospital bill fit wipe their pocket clean. Many Naija pipu no dey use health insurance like NHIS because, dem no know am or e no dey cover everything. Things like scan, like surgery or special medicine dey cost. and price dey go up with fuel and dollar wahala. If accident or sudden sickness happen, pesin no fit plan and dem go just pay anything to save life. Government hospital wey suppose dey cheap no plenty. And dem fit no even get equipment so, pipu dey go private hospital. Here na some ways to handle hospital bills for Naija: • Try register for NHIS or private health insurance wey fit cover some of the hospital bills. Even if e no cover everything, e go reduce the money. • Government hospital dey cheaper than private hospitals. Even if you pay small money, e no go reach private hospital bill. • Talk to your friend, talk to family, talk to church pipu or mosque see if dey go contribute moni if the bill too high. No dey shame to ask for help when life dey at stake. • Hospital sef fit reduce bill if you explain say you no get money. Talk to their billing officer. Beg for discount or payment plan wey dey wey you fit pay small small. Even if na one k every month. • Try keep small money for emergency. So, if hospital bills come, e no go catch you off guard. • Some community get cooperative wey dem dey save money together for things like hospital bills. Join or start one for your area. Las, chop healthy food, drink clean water and go checkup sometimes to check seeness and to catch am early before e turn big deal.

Medical services na all those things wey hospitals, clinic, doctors dey do to keep pesin healthy. Like checkup, like test, like medicine or like surgery. For Naija, the price of dis things dey cause wahala for plenty pipu. Wetin be cost of medical services? Dis na the money wey pesin dey pay for things like seeing doctor, doing blood test, buying drug or staying for hospital. For Naija, the cost fit be small for government clinic and e dey high for private hospital. Example, to see doctor for private hospital fit cost twenty k, while surgery fit reach hundred k. Why medical services cost plenty like dat: • Medical services no cheap for Naija because many hospital no get machine like MRI or even steady light. So dem dey send pesin go private place wey dey charge plenty. • Drug, especially the one wey oyibo do, dey cost because dollar price and import wahala dey Naija plenty. Even para don dey high now. • Doctors and nurses, many don japa, so the ones wey remain dey charge well for private hospital. • Private hospital dey run like business. So dem dey charge high to make profits. • Even government hospital wey suppose dey cheap fit ask money for card, for bed, for drug because government no dey fund dem well. So how much be cost of medical services for Naija? • Consultation to see doctor for government hospital fit be like two k, but private fit be like twenty k. • Test, blood test or scan fit cost ten k for government and fifty k for private. • Medicine: drug for malaria or infection fit be five k but special ones like those wey dey use cure diabetes fit reach twenty k. • Surgery like appendix or fibroid fit start from hundred k for government hospital and e fit reach five hundred k for private hospital. Medical services dey cause problem because plenty Naija pipu no get enough money to pay hospital bill. So dem dey go until dem no dey go until sickness don bad. Dis high bill dey make pesin worry and e fit even make their sickness worse. To reduce cost of medical services: • Government gats put more money for hospital. • Make NHIS cover more things. • Build clinic wey no go dey charge too much. • Groups wey dey do free medical checkup or give free drug fit help reduce cost for poor pipu. Cost of medical services na big wahala for Naija but we fit manage am with insurance, with early checkup and with government help. No dey fear to go government hospital and dey save shikini money for your health.

Cough na dat thing wey dey make pesin throat itch or chest shake. And e dey comot sound like cough cough. E fit be small wahala or sign of something serious. So, we gats know wetin e be and how to handle am. Cough na when your body dey try clear something wey dey block or irritate am or your chest. Like dust or germs. E fit be dry or wet. For Naija, cough dey common because of dust for harmattan, cold for rainy season or sickness like catarrh, flu or tuberculosis. Anybody fit get am but pikin and old pipu dey suffer am pass. Wetin be the signs and type? We get dry cough. Dis one, throat go dey scratch you. E fit come from dust or even asthma. We get wet cough. Dis one, you go dey cough out mucus. Dis one e fit mean say infection like pneumonia dey. We also get long cough. If cough dey last more dan three weeks, e fit be serious like tuberculosis or chronic bronchitis. Cough fit come with sore throat, e fit come with fever. E fit come with chest pain or tiredness depending on wetin cause am. Plenty things dey make pesin cough: • Common cold or flu dey cause cough and dem dey spread easily for bus, market or school. • Harmattan dust, generator fume or kitchen smoke fit make your throat itch and e fit cause cough. • Bacteria or virus wey cause pneumonia, tuberculosis or whooping cough fit make pesin cough bad. • Things like, pollen, dust or food fit trigger cough for some pipu. • Asthma, heart problem even acid reflux fit cause cough. Cough fit cause problem like no sleep. Especially for night, e no dey let pesin rest at all. E fit cause pain for your chest or your throat. E fit even give you virus or tuberculosis and you fit give am to another pesin when you cough. How we fit handle cough? To handle cough for Naija: • Sip plenty water, hot tea or pepper soup with ginger and garlic. E go cool your throat. • Mix lemon with honey or small ginger for tea to reduce cough. • You fit also inhale steam from hot water with mento — e go open your chest. • Wash your hand. Cover mouth when you cough and no share cup with another pesin. Cough fit be small but e fit turn big problem if you no take am serious. Drink water, use honey, avoid dust. But if e no stop, rush go hospital. No dey waste money on wrong medication.

Coverage limitations na those things wey health insurance or medical plans no dey cover. Or the boundaries wey make am hard for everybody to get full medical care. For Naija, dis one na big issue because plenty pipu dey depend on insurance or government health programs, but dem no dey get everything dem need. Coverage limitations na the conditions wey insurance like NHIS or private plans dey put wey dem say, dem no go dey pay for some kin treatment, medicine or even hospital service. E mean say, even if you get insurance, you fit pay small from your pocket for certain things. For Naija, dis one dey make medical care hard for many pipu. For Naija, insurance or health plan fit no cover things like cancer treatment, kidney dialysis or big surgery like heart operation. E fit no even cover expensive medicine for HIV or diabetes or for high blood pressure. Many insurance no dey cover private hospital bills, unless na specific ones wey dem get agreement with. Insurance or dis health plan no fit even cover things like fixing teeth, getting glasses and if you stay too long for ward, dis insurance fit cover only few days. Then you go pay for the rest. NHIS and other plan dey mostly for pipu wey get formal job. So, farmers, traders, jobless pipu no dey get am easy. Why coverage limitations dey happen? Dis limitations dey because government no dey put enough money for health. So, NHIS and others no fit cover everything. Things like cancer drug or MRI scan cost plenty. And insurance no get enough to pay for everybody. Some insurance plans no dey design to cover serious sickness. Or e fit no even reach rural area wey hospitals no plenty. Plenty pipu no even know wetin their insurance dey cover. So, dem no fit fight when hospital say, dem no go pay. Insurance company dey try save money. So, dem go limit wetin dem fit cover to make profit. Coverage limitations cause big wahala because pipu wey no get money fit no afford treatment wey insurance no fit cover. So, dem fit dey sick or die. Some pipu sef no dey go hospital at all because dem know say insurance no go cover and dem no get cash. To reduce coverage limitations for Naija, Government gats put small money for NHIS and make am cover serious sickness like cancer or dialysis. Before you even join any plan, read wetin dem dey cover and ask question so you no go shock when bill come. Coverage limitations na big wahala wey dey make medical care hard for Naija, but government gats make insurance cover more things and pipu gats know their plan well. If you get insurance, check wetin e dey cover. And if you no get, try join NHIS.

Covid nineteen na that sickness wey scatter the world for twenty twenty. Even though e no dey make noise like before, e still dey important to know about am because e still dey around and we gats dey sharp. Covid nineteen na virus wey dey attack pesin lung and e fit also cause other wahala for body. E dey spread when pesin wey get am cough, sneeze or talk. For Naija, e cause plenty fear because our hospital no too plenty and e spread fast for crowded place like market or bus. Wetin be the sign? If you get covid nineteen, you fit see signs like fever wey your body go dey hot. You fit get dry cough. You get tiredness wey go make you weak and you no fit breathe well and e go dey cause you chest pain. Some pipu fit get headache or body pain, but some pipu own, their sign no dey show at all yet dem fit spread am. If you feel say you get this thing, go hospital or call NCDC number. Covid nineteen hit Naija hard because places like Lagos, Kano or market full of pipu so virus go dey spread fast. Many hospital no been get ventilator or no bed, so those serious cases dey hard to treat. Lockdown sef make plenty pipu lose their job and dem no dey buy food or even go hospital. Some pipu no believe say covid dey real, so dem no follow rule at all, like wearing of mask, washing hand. Even though vaccine don come, no be everybody dey take am and some areas no even get enough. Covid nineteen get plenty problem. E kill plenty pipu especially old pipu wey get sickness like diabetes and asthma. The lockdown sef make a lot of business scatter and many pipu no go work again. To manage covid for Naija: Go get covid vaccine for clinic or hospital. E dey free and e go protect you. Even booster shot dey now. Use soap and water wash your hands well well or use sanitizer if you no get water. If you dey crowded place like market or bus, wear your face mask oh. Cover your nose and your mouth. Try keep small distance from pesin, like one arm length, to avoid virus. If you feel sick, no hide am. Call NCDC or go make clinic test you. Covid nineteen na serious sickness wey still dey around, even though e no loud again. So, take vaccine, wash hand, wear mask and no play with any fever or cough.

CPR wey mean cardio pulmonary resositation na emergency move wey pesin fit use to safe somebodi wey im heart don stop or wey no dey brit again. Like for case of drownin, shock, or heart attack. E dey very important especiali for Naija wey ambulance fit no reach quick. CPR na technics wey you go dey use dey press pesin heart if pesin collapse and no dey brit or if pesin heart no dey beat again. CPR fit keep blood or oxygen move for the pesin bodi until doctor or ambulance come. E no be like magic but e fit safe life if you do am quick and correct. CPR na big deal because emergency fit happen anywhere like road accident, drownin every where or pesin wey fent from eyes problem. Ambulance or hospital fit dey far especiali from village. CPR fit buy time before enough help come, no enof pipu even sabi CPR so if more pipu learn am, we fit safe more life, so sickness like heart attack dey increase because of stress, high BP or diabetes. And CPR fit help for dis cases. Here na the simple step to do CPR but you ghas to learn am propa for trainin o. Nomba one, make sure the place dey safe, den tap the pesin and shout, you dey ok? If dem no ansa or no dey brit, start your CPR, shout for pesin to call ambulance or NCDC, if you dey alone, call first before you start. Put your two hand for the middle of the pesin chest below dia nipu, press fast afta thirty press, the pesin go dey open mouth. Pinch the nose, blow air for dia mouth, make dia chest raise. If you no sabi, or you no wan do moth to mouth, just continue pressin. No stop until ambulance come or the pesin start to dey brit or if you dey tired, you fit stop. CPR get challenges, plenty pipu no no how to do CPR or even wetin be CPR, dem fit fear and dem no wan try am because dem no wan make mistake. To make CPR work for Naija, government, NGO, red cross ghas do free CPR trainin for skul, maket or church. Na pawaful way to save life or pesin life stop, or de no dey brit again. Learn how to press chest and call for help quick if you no sabi CPR, find trainin centre near you and if you sabi, teach odas.

Distance to helt facility na the far-far joni wey pipu especiali for village or smol town dey waka to rich hospitu or clinic. Dis one na big wahala for naija becos e dey stop plenty pipu from getin medical care kwik. Wetin be distance to helt facilitis? Dis one na wen hospital, clinic centa dey too far from where pesin dey live so den ghas travel long to get treatment. For naija if you dey citi like Lag or Abuja, you fit see clinic near you but for roral area, you fit waka hous for even dey rich helt place. Dis one dey cos delay or sometime mey sikness wos. Why dis topic dey impotant? see! If woman dey bon, and hospitu far, she fit get complication, she go even dai before she reach, foe accident or emagensi, delay fit make pesin no survive, like malaria or dareah fit kill pikin fast if de no see doctor kwik. Regula chekop and anti-natal or vacineshon no dey happen becos pipu no fit travul far every time. Distans to helt facility dey cos plenty problem for Naija. For meni villages for instance, the nearest clinic fit dey ten to fifty kilomita away and e no gud, no gud transpot to rich dia. Even if hospitu dey, the mini to pay for okada, bus or boat fit cost pas wetin pesin get. Example to travel from vilage to town fit chop you two k (2k) or more, plenty road de dey pothole or more especiali for rainin season so vehikul no fit pas easili. Pipu wey no get moni no fit pay for tran TP, den go stey hous or even habalis or kemis wey no sabi wel. To waka go hospitu fit take the whole day, som pipu wey dey fam or hozul no fit liv dia farm go. Som community sef no even get helt post so den ghas go far town for small treatment. See! The distance wahala dey cost more death from sikness wey dem fit treat like malaria or child birth problem. Pikin sef no dey get vacin, sikness like polio or measles dey come bak. Pregnant wimen no dey go anti-natal, so, den fit get problem wey nobody know. Distance to helt facility na serious wahala wey dey kill pipu fpr Naija especiali for village. Government ghas build clinic, fix road and if you dey community wey hospitu far, talk to your leadas make dem shaut giv government.

Doctors na profeshonals wey sabi medicins and dem dey work for hospitu, for cliniks and for helt centa. Dem fit do tins like giv medicin, do sojiri and advice pesin on how to stey heldi. For Naija, we get different types of doctor like general doctors, we get specialist too and even traditional doctors wey som pipu dey use. Doctors na bakbon of helt for Naija, dem dey save life wen pesin get siknes like malaria, thyphoid, or even accident. Dem dey do chekop to catch problem earli like high BP, diabetes. Dem dey giv vacin, anti-natal care to keep pikin and mama heldy. Without doctors, smol sikness fit ton big one and pipu fit die eni how. How doctors dey work for Naija? Meni doctors dey work for public hospitu or primary helt care centa, dem dey see plenty patient, som time fifty to hundred for one day and dem no dey get big salari. Som doctors dey run dia own clinic or work for privet hospitu. Dis one dey charge more but dem fit get beta ekwipment. Doctors wey sabi special tin like sorjiri or cancer dey mostli for big city like Lag or Abuja and dem cost well. Som doctor sef, dey teach new doctors for university hospitu while dem still dey treat patient. Doctors for Naija dey face plenty challenges like one doctor for everi two-five pipu wen WHO talk sey e sopos be one for six hundred. Plenty doctors jakpa go abroad for beta moni and life. Government sef no dey pay doctor wel and dem fit no get salari for month so na why dem dey go on strike, meni hospitu no get tin like scan mashin, oxygen or even light, so doctor, no fit do dia work well. Because patient plenty and doctor few. One doctor fit work twenty four hours without rest e fit make dem do mistake. Some patient sef, no dey respect doctor and som dey even atak dem if treatment no work. For village doctor no plenty becos dem no like to work where light or road no dey. Doctors na our heroes but dem dey face too moch wahala like no pay, no ekwipment and too moch work. See, government ghas sopot dem and we ghas respect dem.

For Naija plenty pipu dey mix dia faith like Christianity or Islam with how dem dey treat sickness. Somtime dis one dey cause wahala and doctor ghas no how to manage am well. Wetin be faith related health concern? Dis na e=wen pesin belief for religion or culture dey affect how dem wan treat dia sickness or go hospital. Some pipu dem belief sey, preya alone fit cure sickness or dem no wan take certain medicine because dia church or mosque talk sey e no gud, doctor ghas deal with dis belief we-well. Naija na place wey faith strong and plenty dey go church, mosque and traditional heala before dem go hospital. Dis topic dey important because if doctor no understand pesin faith, dem fit argue or loose trust and patient no go folo treatment. Som faith belief fit make pesin no take vaccine, no do blood transfusion or even go hospital at all. Doctor wey sabi how to talk with respect about faith, fit convince pesin to take medicine. Here na som common tin weyd octor dey see for Naija: Som churches dem sey preya dey cure every tin, so, dem no wan take drug for malaria, for HIV or even for diabetes.som religious group like jehova witness, no dey do blood transfusion, even if na life and death mata. Some pipu dey fast too much even wen dem sick and e fit make dia condition worse like for ulcer or pregnancy, som dey belief sey vaccine like COVID or polio na devil work or e go make pesin barren so dem no gree take am. Som pipu dey go habalis or babalawo instead of hospital because no dem belief sey, na juju dey cause dia sickness. If you wan handle faith related concern for Naija, dey argur or laugh patient faith.lis ten to wetin dem belief and show sey tou understand wetin dem dey talk. Use simple talk tell dem why medicine or treatment important. Doctor self fit talk to pastor, imam and community leader to help convince pesin or even do ealt tak=lk for church or mosque, see e no easy for doctor because doctor dey bizi dm no fit spend long time to dey convince pesin wey no belief for medicine. Many doctor sef no dey train on how to handle faith or culture mata, so, faith dem fit vex or give up. Government sef no dey give doctor enof back up like counselor or community worker. Doctor wey dey address faith related condition an big work for Naija, dem ghas respect belief, explain well and work with pastors, imams to safe life. If you dey go hospital, lis ten to doctor and tell dem your belief, so dem fit help you beta

Genda base violence or GBV na any violence wey pesin face because of dia genda like beatin, rape or forcing woman or man to do wetin dem no wan do. For Naija dis tin dey cause plenty wahala for bodi and for mine especiali wen e talk sex and pikin mata. GBV fit be physical sexual or emotional. Sexual and reproductive health na how pesin bodi and mind dey work wen e come to sex or pregnancy. GBV dey skata helt because e dey bring injury, sickness or fear wey fit stop pesin from livin well. GBV dey cause plenty problem for sexual health. If pesin face rape or force sex, dem fit catch STD like gonohoerr or HIV especiali if dey no use condom. For Naija, meni rape victim no dey get treatment so sickness dey spread. Beatin or rape fit wound vigina…? or anus and dis one fit cause pain, infection and even make pesin no fit enjoy knack again. Pipu wey face GBV like rape fit fear sex or no wan do am at all, even with dia partna, dis one fit skata marriage or relationship. If woman dey fear her husband or partner wey dey abuse am, she no fit tell am to use condom or do family planning so, she fit get STD or bele wey she no want. How GBV dey take affect reproductive healt? Rape or force sex fit make woman get bele wey she no plan for, for Naija some women no fit do safe abortion because e dey ilgal so dem fit try dangerous way wey go ham dem and harm dia bele. If man dey beat woman wey get bele, e fit cause miscarriage or mey pikin die for bele. Even stress from abuse fit cause dis one. Woman wey dey face violence fit no go hospital for anti-natal because dem dey fear or dia partner no gree, dis one fit cause problem like high blood pressure. Serious injury from GBV like damage to womb or ovary fit make woman no fit born again. Even stress fit mess up her period or ovulation. GBV dey cause serious wahala for sexual and reproductive health for Naija, from HIV to miscarriage and fear for sex,…………? victim, quick medical care counseling and purnish anybody wey do vilence.

Emergency exit na dos door wey dem put for places like maket, skul, church or office so pipu fit run comot quick if wahala like fire, flood or attack happen. Emergency exit Na special door, window, route wey dem design to help pipu escape fast wen danger dey like, if fire catch building or if crowed dey rust, dem sopos dey easy to see and dey straight to safe place outside. For Naija, you fit see am for some big building for many places no get am at all. For Naija wey acident or wahala fit happen anytime, emergency exit na big deal because dem dey safe life wen fire, smoke or stamb B Dey, if fire catch maket, pipu fit run out quick-quick. Emergency exit dey also help reduce injury because pipu no go dey struggle or jam for one door, also give peace of mind so dat pesin no go fear to enta public place like cinema or church. Without emergency exit, small place fit turn disasta. How pipu do die for stamb B before, emergency exit get plenti problem for public place. Plenti places like maket, small churches or old skul no even get emergency exit. Every bodi dey use one door, so if casala boast na trouble be dat o, som places wey get exit, dey lock am, put table or chairs so no bodi fit use am wen emergency come. Meni emergency exit wey get clear signs or light to show where dem dey so, pipu no fit find am for smoke or for dark. So plenti pipu no no sey emergency exit dey or even how to use am because nobody dey teach dem especiali for city like Lagos or Kano wey dey folo safety road wen dem dey build. Dem no folo safety road at all. If public place no get gud exit, pipu fit die or wound if fire, flood or stamb B happen because dey no fit comot quick Fire fighter or police no fit enta to safe pipu. To fix emergency exit wahala for Naija, government ghas make strong law wey sey every bodi place go get emergency exit. And dey ghas check am on a regular. Emergency exit na must for Naija to safe life wen wahala like fire boast. Government ghas enforce am and every bodi ghas no where emergency exit dey.

Emergency kit na da package wey you sopos get ready ready just in case wahala show face, weda na flood, fire or even small accident for your house. E dey safe life pass wetinyou fit tink, emergency kit na like your back up plan wey dey inside one bag or box full of tins wey you go need if somtin bad happen. E no be holy for big disasta like earthquake or war, even small tin like pawa cut injur, if you dey travel your car break down, dat kit fit help you hold bodi. Wetin sopos dey emergency kid: handage, plasta, antiseptic like spirit and mey be small scissors and twizas. If you get pikin or pesin wey sick for house, add dia medicine join. Sachet wota sopos dey inside too. The kit, gari sopos dey even energy bar wey no go spoil quick sopos dey, keep small wota purifier it incase wota no pure, sopos put torch light too, extra battery, even pawa bank, even candle and matches sopos dey your emergency kit. Extra clot, rain coat, small blanket mosquito net sef fit help if you dey area area wey mosquito plenti. For Naija, you no sey anytin fit happen, flood for rainin season fit come, fuel scarcity fit happen, even protest wey go block road fit sub. Somt times, nepa go do dia own yanga, you no go get light for days, emergency kit go give you small peace of mind, e dey help you stay ready instead of to dey run helta-skelta wen casala boast. If you fit maintain am, see no pack kit and forget am o. chek am every three to six month, make sure fud you put neva expire. The battery wey you put still dey work, the medicine wey dey still dey ok. If you don use anytin from your emergency kit, replace am quick-quick. If you move house or your family don add anoda pikin, update the kit mey e cova every bodi wey dey house. Teach your pikin dem and pipu wey dey your house, how dem go use emergency kit. E n gud if na only you sabi wetin dey inside. Try dey get small trainin on first aid, e go make you use dat kit beta. So my pipu, emergency kit no be luxury o na must have. E be like insurance wey you fit touch and use. Pack your own today no dey wait for tomoro because wahala no dey send memo before e land.

Emergency room na dat place for hospital wey dem dey rosh pesin go wen serious wahala hook bodi, like acident, heart attack or any mata wey need quick at ten tion. Make I break am down for you shap-shap. Emergency room for special room wey dem design to handle life and death mata quick-quick. If pesin get bad injury, if pesin dey breat any how or the pesin dey struggle to breat, na dia dem go kari am go. For Naija, you fit call am acident and emergency especiali for som hospital. Dem get doctor, nuses, machine wey dey ready two-four- seven to safe life wen you land for ER, dem no go waste time, dem go chek how bad your situation dey. Dem dey call dis one try age. If your case serious pass, like sey you no breat or youd don loose plenty blood, dem go at ten d to you shap-shap, if na small wound, feva you fit small but dem still see you. Dem fit do test, give injection, stich your wound or even rush you go tiata if e bad like dat. Wetin you sopos do before you reach ER? Stake am no panic, try to dey brit and tink straight, if you fit, call your family pipu, call your nebor, call amubulace sef. If you dey wit pesin, wey get wahala tell doctor wetin happen, e go help dem act fast. And if dem get alegy or dem dey get medicine dey get medicine wey dem dey use, mention am give doctor. Naija hospital especiali privet one fit ask for moni before dem start treatment, so try prepare for dat side. For Naija, emergency fit come from anywhere, e fi t come from road acident, e fit come from malaria wey don too serious and e fit come from fight wey don lead to injury, somtime, public emergency room dey ova crowded, de no even get enof equipment but dem still dey try. Privet hospital dey fast but e cost pass. Nowin the nearest ER and hoew dem dey work fit safe your life or pesin wey you love. So how you fit prepare, find the nearest emergency room, safe dia nomba, learn small first aid and if you fit afford am get health insurance. Emergency room na life seva but e dey work beta wen you dey prepa. No let wahala bost before you sabi where to run go. Chek your area wey dey close and act fast.

Emergency shelta na dat place wey you fit run go hide or stay wen wahala like flood, faya or disasta show face. E dey keep you safe till tins calm down, see, emergency shelta na temporary place wey you fit stay if your house no dey safe because of disasta. May be flood don kari your room, fire don burn your room or even if fight or riot dey happen for your area, e fit be ten t, e fit be schoo hall, e fit be church, e fit be government camp. The idea na to get roof ova your head and get small safety. For Naija, emergency shelta fit come wen big flood or big disasta happen and government fit open skul, fit open stadium or community center as shelta like for Lagos or port where rain too much. Churches. Mosque and town hall fit turn shelta if wahala come and Naija pipu sabi help each oda if wahala come, na why I like dem so, dis one dey common. If you dey rural rea or disasta skata evry where, red cross or NGO’s fit bring ten t or tapollin to cova pipu. My broda if you dey prepare, you fit even get small ten t, or if una arrange with family pipu, request dia place if trouble come. Wetin you sopos do for emergency centre? See if disata happen, first lis ten to radio, chek your phone ask pipu wey dey around wey you fit find shelta. Example community pipu or local government fit announce am. Pack your emergency kit well with your fud, your clot, with wota with important document. No kari your whole house o just kari what you need, if you dey camp or you dey shelta, dem go get rules inside dat place, like where to sleep, how de go colect fud and how you go behve so respect all dos tins to avoid wahala. Naija get plenty disasta wey fit make you need shelta, flood for rainin season, fire for market even trouble like bandit or protest wey dey make area hot somttimes. Your hous e sef fit no strong enough to stand storm or you no get anywhere wey you go go, emergency center e be likk plan b wey go hold you till you fit arrange yourself. Emergency centre na your back up wen life scata, no dey tink sey e no go happen to you, flood, fire or troble no dey send invite. plan am, sabi where you go go and keep your small kit ready.

Pregnancy na beautiful tin but e dey come with plenty changes wey fit stress woman. To make am easy, dem need love, dem need care and dem need propa sopot. Weitn be emotional sopot? Emotional sopot na the law, the encouragement, the understanding, wey you give pregnant woman to keep her mind strong. Pregnancy fit make womam wori about plenty tins: how are bebi go be, the moni amd even how her bodi dey change. To sopot am, lis ten well, if she wan talk, hear her mouth, no rush to dey give advice anyhow somtime she just wan yan her mind, ask her; bebi how you dey feel? And mean am, tell am sey she dey do well even wen she feel tired or scared. Small word like you strong o, we dey togeda go dey lift her spirit. Hormone fit make her mood swing, today she fit dey happy, tomorrow she fit dey vex with you. My broda no take am personal, just dey kind and sopotive. If she get too much for her head like…….? You fit help am out or you fit find rest make she rest small, and make she relax hersef. Wetin be physical sopot? Physical sopot na the tin wey go help her body stay heldy, stay strong durin pregnancy, her body dey work ova time to grow the pikin, she need dat extra care. Make sure sey she chop balance diet like rice, beans, vegetables and protein like fish and egg. If she no fit eat small because of mornin sickness, give am small-small fud wey no go upset her bele. She need sleep and she need rest well but small walkin of pregnancy exercise fit help her bodi too. No lte am kari hevy load o, wash clot, sweep, cook sometimes so she no go dey stress her bodi too much, especiali wen her bele don big. For naija, pregnant women dey face plenty wahala, som dey wori about moni for hospital or how de go feed famili odas deal with famili pressure, som area sef no get gud hospital and transport fit be issue. Emotional and physical sopot go make her feel sey she no dey alone. And e go help her and her pikin. To sopot pregnant woman, my broda, na to give am love, to care for her and na to give am strength for bodi and mind, weda you be husband, family pesin or frend, your effort even if e small, e fit make her pregnancy sweet and safe.

Earli medical intavention na wen you go see doctor or nurse shap-shap once you notice sey somtin no dey right with your bodi instead to dey wait or to dey manage. And dis one fit save your life sharp-sharp, wetin be earli medical intervention? Earli medical intervention na wen you no dey waste time to dey check your health as soon as you feel sick or you see sign wey no normal like if you dey get headache wey no dey go like feva wey too dey stobon or even chest wey dey pain you, you no go dey sey e go beta, you go go hospital straight go find wetin dey do you and dis tin, e dy help catch problem earli before e turn to big wahala. For Naija, plenti pipu dey wait till dey nearly colapse before dem go hospital, why? Dem dey fear hospital bill and odas too trust habalis or chemis first. And some just dey tink sey na god go run am for dem. For dis one fit make small sickness like malaria turn to thyphoid or worse. Earli intervention fit guide tins like high blood pressure or diabetes earli. Even cancer so dem fit treat am before e scata your bodi. E evn more cheap to treat more sickness dan to pay for operation or ICU wen e don bad. With earli intervention, e go dey reduce surfering e no go dey pain for too long if you treat am quick. My broda, my sista, pikin. Mama how we fit encourage am for Naija? Famili, frend, church, mosque fit spred the word, tell pipu sey, no dey wait till you weak finish before you go chek your self. Government and private hospital fit do free check up or reduce praise for test so pipu no go dey fear moni like dat. Area leaders like pastor and imam fit tell pipu mey dey go hospital earli, even maket women fit spread the gist. Skul sef de fit teach pikin about health, e go grow up no sey, doctor no be dia enemi, parent ghas two example, the ghas go chek up and tell pipu de go see sey e no bad. Wetin make pipu fear? Hospital bill fit skia pesin especiali if dey no get insurance, somtime, bad experience dey also make pipu fear, juju sef dey make pipu fear. Some dey tink sey some sickness na spiritual attack so dem go go babalawo and preya house instead of hospital. To fix all dis tin, government lets put more clinic for rura area and doctor fit dey king to patient so dem go trust dem. Plus helt insurance fit dey to reduce moni wey pipu det fear. Earli medical intervention na like catchin thief before e still every tin. No dey wait till sickness hold you for neck run go hospital shap-shap. For Naija we fit safe plenti live if we start dis habit earli.

Exercise na dat tin wey you go dey do to keep your bodi strong, heldy and sharp weda na to jug, na to dey dance or to kari weight. E no hard to start and e get plenti benefit wey go dey ake your bodi feel alright. Exercise routine na plan wey you go dey follow to move your bodi every day, e fit be small walkin, dancin or even gym work. But the idea to make your heart pump, to make your muscle strong, and to make your mind fresh. For Naija wher life dey bizi, small routine fit make ogbonge diference. Why exercise dey important? E no hard: e dey help you control your weight and e dey also help you avoid big bele. Exercise dey reduce stress even wen nepa or fuel wahala dey vex you. Exercise fit help pesin manage blood pressure. Here na som exercise idea wey fit work for you: You fit waka round your street for thirti minutes, if you dey near park or field, e beta for you because da one free and e dey wake your body up. You fit put jam, burna boy wizkid or davido, dance to your jam for twenty minutes but e no feel like work o, my broda dat stuff wey you do dey burn caloris we-well. You fit even do home-work out, you fit even fit do small push up, quart, jumping jack for like fifteen minutes. for like fifteen minutes. You fit also use wota bottle as weight if you no get down belt. You fit even buy rope skip for ten minutes. You dey work your whole body we-well and you no even need plenty space to take start. You fit even join area guys pley ball with dem or do small runnin with your pikin, da dey fun and e dey keep your bodi active. For exercise no need to do am one hour for the first day. Even ten minutes three times a week dey ok, add small-small as you dey go, but my broda no ova do am o! if you never exercise before, no go kari hevi weight or run like sen boat. Exercise routine no be purnishment na way to enjoy beta life. For Naija wey stress and hustle plenti, small movement fit keep you strong and happy. Pick one and start today and watch as your bodi go tank you.

Faith healin na wen pesin belief sey, preya, spiritual pawa or devine touch fit cure sickness or solve problem. Weda na body, mind or even life wahala. For Naija dis one dey common we-well. Faith healin. Na the belief sey god thru preya, fastin, anoitin or spiritual leader like pastor, imam, or prophet fit heal pesin from sickness or trouble. E fit happen for church, for mosque, for preya house or even shrine for som pipu, som dey lay hand odas dey use holy wota, oil or do special preya to poshu sickness comot. Pipu wey belief am feel sey faith in god or higher pawa dey make am work. For Naija faith healing na big tin because plenty pipu dey go revival, crusade or special preya session where pastor or imam dey prey fro dem. if pesin get healin, dem go share testimony for church or community and dem go ginger odas. Some pipu dey mix faith wit habalis or babalawo, dey belief sey, spiritual pawa dey work with medicine. Meni Naija pipu dey fast, dey pray hard and dem dey do virgil, especiali wen doctor bill too high for hospital so far. So now, why pipu go dey run go faith healin? For Naija plenty pipu get deep faith in god and spiritual pwa, dem belief sey god fit do anytin even wen doctor don give up for dia mata. Hospital sef fit cut pass pesin pocket so dem go dey try face healin wey no dey always ask for big moni. For village or far place, church or mosque fit close pass clinic sef. Wetin be the gud of dis faith healin? E dey give pipu hope especiali wen dia life don tough. E fit also make pesin feel beta for mind and somtime da one dey help bodi heal small. Community sopot dey for church and mosque and e dey make pesin wey feel alone to no dey feel alon again. To balance faith healin we-well, no trowey doctor. Faith healin fit work for you but hospital dey very important o. if you dey pray, still go chek weti doctor talk. God fit use doctor heal you. Faith healin na pwawaful tin for plenti Naija pipu and e dey hope, e dey give strength but my broda make we no forget sey god give us doctor and medicine. Balance your sef with sense, prey hard o but also dey go hospital.

Brest feedin na wen mama give her pikin brest milk. And e dey very important for the pikin health but mama no fit do am alone o, she need her pipu mey dem back am up. Wetin be brest feedin and why e take dey important for Naija? Brest feedin na wen mama dey give her pikin brest, e dey give pikin all the fud and protection wey pikin need for the first six monhth. For dis Naija wey we dey where moni dey hard to find, brest milk na free, clean and na the perfect fud wey you fit give your pikin make your pikin chop. How family fit sopot brest feeding? Make dem tell mam sey she dey do good work. Brest fee din fit hard somtime, she fit get sour brest, she fit get tired, she fit dey wori, small word of encouragement fit lift her spirit. Papa, sister, mama in-law fit cook for her, wash for her, watch oda pikin so dat she go fit rest and focus on be givin brest milk. If she dey stress, milk fit no flow well. Family de fit ask nurse or doctor about brest feeding. So dem go sabi how to advice the mama if she get any question like how to hold her pikin and wetin the epikin wan chop? Abeg no dey force mama to stop brest feedin earli or no dey compare her with anoda pesin. Mama self dey struggle but with love dem go get am. How the community fit help? Churches, mosques, maket women group fit do small work about why brest milk dey important. Dem fit invite nurse, nurse see am so pipu no go belief old talk like sey, brest milk no enough for pikin. Community fit start group wey brest feedin mama de go dey gist, de go dey share dia wahala and de go learn, e dey make dem feel safe and make dem sey de no dey alone. If anybody dey mock the mama for brest feedin for public, community fit defend am, brest feedin na normal tin and no be taboo. For Naija, mama wey dey brest feed dey face plenty challenge, som dey wori about moni, odas dey wori about work and odas dey hear rong advice like, give your baby wota or your milk no gud. Family and community ghas sopot the mama, de go feel strong even wen e tough. The pikin go dey healthy from brest milk, and hospital bill go reduce for the family, no rush mama make she stop brest feedin because pikin don rich one year old. World health organization talk sey, e gud to continue till two years or more if the mama and the pikin like am. Brest feedin na team work o, mama, papa, family, community all of una ghas join hand make e work, e go keep your pikin strong and e go save moni.

Feva na wen your bodi hot pass normal like sey your temperature don climb high. E dey show sey somtin dey happen for your bodi. And e fit be small or serious mata. Feva na wen your bodi dey fight somtin, like infection, malaria or even stress. You fit feel hot, you fit dey sweat, you fit get headache or even dey shiva like sey cold dey catch you. For Naija feva dey common especiali wenmosquito dey do you ye-ye or wen thyphoid dey show for your face. E no be sickness but e dey signa sey make you chek wetin dey rong. Plenty tins fit make your bodi hot, tins like malaria, thyphoid, virus fit make your bodi hot. Flew fit cause feva, mosquito bite sef na very big suspect. If you dey under sun too long and bodi dey ova work, feva fit show small. Tins like pneumonia, urinary tract infection or even teething for pikin fit bring feva. Sometimes feva fit means somtin serious like meningitis, cancer but dis one no too common o. Wetin you fit do if feva catch you? If you get thermomethre, use am to no how hot you dey, if e pass thirty eight degree celsus, no play with am o. use wet clot wey no too cool to wipe your bodi, to take baf wit normal wota, no cova yourself wit thick clot, make air touch your bodi small. Feva fit make your bodi dry, so, drink wota, juice or even oral rehydration salt. Paracetamol or ebuprufen fit help bring feva down.but abeg o, no ova do am, follow wetin chemis or doctor talk. If the feva no gree go or afta two days, or you dey vomit any how and you get serious headache, or you dey feel weak pass normal, my broda abeg run go hospital. For pikin no wait at all go see doctor fas-fas. Abeg, no use agbo or medicine wey nobody prescribe, because e fit make your liver spoil. Know enough feva especiali if e dey come wit cough, rash, or pain wey no dey go. Feva na warnin sign wey bodi dey give you, so abeg no sleep on am. For Naija where infection dey common, chek am quick, cool your bodi and run go hospital if e no gree. Protect yourself wit net, clean your house and abeg chop gud fud.

Flood na wen wota cova place wey no sopos to get wota like road, house or fam and for naija e dey common for rainin season. To handle am you ghas stay sharp, and you ghas stay well. Flood response na the action you go take wen flood come, to protect yourself, your pipu and your tins. Include wetin you go do before and after the flood. So you no go loose life and you no go loose your propati. For Naija where flood fit kari house or blok road, for places like Lag, Port or Benue ,dis response na most. See, before flood come, if you dey live for area before flood come, sabi where you fit run go like high ground, like skul, like church wey dem dey use as shelter. Put your TV, your matrass for high place, like table or shef so wota no go spoil dem finish. Abeg make sure your drainage no blok so wota fit flow comot if community work togeda, e go beta for every bosi wey dey the community. Abeg check your phone for weda update if dem sey hevi rain dey come start to dey prepare, start to dey prepare quick-quick mey the rain no come. If wota don de enta your house and your road no safe, comot quick go hire ground, no try waka tru deep wota because my broda, wota fit kari you go where you no no. use your fone dey hear wetin dey hppen if government or restores dey send help. Dem go talk where to go and, my broda if you fit help your bebor pikin, old pipu wey dey no fit run fast, abeg help dem no put your seif for denja o. if dey flood wota don’t mix your wota, no drink am, use sachet wota or boil the wota first. After the flood, wait mey community sey e safe before you go back house. Flood wota fit lead denja like snake or dirty bacteria, luk wetin spoil like your fud, your furniture, your document. Take picture, in case you wan claim insurance. If you or anybodi get wound or fever, afta the flood, go hospital quick because flood dey bring infection. Flood na big wahala for Naija especiali for city wey drainage no gud or village near riva. E fit destroy your fam, your house, or kill pesin if you no act fast. So old plannin and blok gota dey make am worse.so every bodi ghas dey to response quick. Flood no dey send memo before e come, toh, you ghas dey prepare, plan am pack your tin well, clear your gota, sabi where to run, if wota show.

Brest milk na the best fud for pikin but somtimes mama fit wori sey milk no dey flow well. Gud fud fit help milk meal plenti and strong. To produce milk, mama bodi ghas need gud fud, plenty wota, even small exercise. fud wey get protein, vitamin, mineral dey help bodi make milk fast. We get local fud wey dey work like magic for brest geeding mama but no forget mama ghas dey happi because wori fit blok milk flow, fud wey dey boast milk for Naija plenti we get oho wey oyibo dey call pumpkin leaf. Dis green leaf na champion, e get iron and vitamin wey dey help mama bodi strong and make milk flow. Kukama soup wit egusi and ogbonor and e go do wondas. We get pap, ogi akamu, pap especiali the yellow one wey dey get from guinea corn, millet dey give energy, add milk or groundnut to make am rich. E get beans, beans na protein, weda na moi-moi, akara or beans porage, e dey help mama bodi build milk. Mix am wit yam or bred for beta result. We get yam and swit potato, yam weda boild or pounded dey give energy and nutrient wey bodi need to make milk. We also get fish and meat, fish like Makarel, dry fish, small chikin and goat meat dey bring protein and omega three wey gud for milk, no ova cook am o so the nutrient no go lost. We get groundnut and groundnut soup, groundnut dey give heldy fat and protein, drink groundnut soup, or even chew roasted groundnut wit gari. Abeg no dey take too much alcohol because e fit spoil milk and ham pikin. Mey mama avoid stress or make she no dey wex too much, e fit blok the milk flow. And make she try dey happi and relax. Husband tell your wife make dem no skip fud evn if dem busy. For Naija, brest feedin na very big deal but som mama no get moni for expensive fud or supplement. The gud news be sey, our local fud like ugwu, beans, yam dey cheap and dey work well family and community ghas help mama to get dis food so she no go wori about milk, heldy mama, go raise heldy pikin and hospital bill go reduce. Mama wey dey brest feed, chop ugwu, beans, yam and drink plenti wota, her bodi go dey produce milk like tap.

Hand hygiene na the act of washing or cleaning your hand to keep am free from germs wey fit cause sickness. For Naija where we dey chop with hand an touch plenty tins, dis one na big topic. Hand hygiene na wen you wash your hand with soap or with water or with sanitizer to kill germs wey dey hide for your hand. Germs fit come from toilet, from handshake, from phone, or even market wey peson go. If you no clean hand well, de fit enter your mouth wen you chop or touch your face, an dat na how sickness like cholera, typhoid, or diarrhea dey take start. For Naija, hand hygiene na lifesaver becos germs wey dey cause typhoid or even cough dey everywhere especially for crowded place like market, or bus. For Naija, everybody know we dey use hand well, an we dey chop amala, fufu, or rice with our hand. So, if the hand dirty, na straight to belle wey germs go dey go. For Naija, we get water wahala. Some area no get clean water, so pipu dey manage. But even if small clean water dey, abeg use soap, e dey do wonder. If you no fall sick becos you dey wash your hand, you no go spend money for hospital or medicine. An I know sey my Naija pipu no dey too like spend money for hospital. To wash your handwell: wet your hand, use soap, even if na local black soap wey dey, use am, an abeg scrub everywhere—scrub your palm, scrub the back, scrub your finger, scrub under your nail for like twenty seconds. You fit sing Happy Birthday song two time for your head sef. Rinse well, an dry the hand with clean cloth or with air. If you no get soap at all, abeg you fit use ash or use clean sand with water, but dat soap beta pass. If water no dey, you fit use alcohol-based sanitizer. You fit rub am well till your hand dry. Wen you dey wash your hand? Wash am before you cook, wash am before you chop, wash am before you feed pikin, even after you use toilet. Abeg some pipu dey ask “Wetin commuity fit do?” but de no know sey school, church, or mosque fit do small talk about hand washing. De fit even put poster for public place to remind pipu. Community fit set up place with bucket or tap an soap for market or bus stop so pipu fit dey find am easy to dey wash dia hand. Hand hygiene na small tin wey fit save you from bigger wahala. For Naija where we dey an where we dey touch everything, wash your hand with soap before you chop or after toilet. An for mama, abeg teach your pikin make dem dey wash dia hand well.

Burn na wen your skin get injury from hot tin like fire, hot water, oil, or even chemical. My brother, my sister, burn fit pain well-well an e fit cause serious palava if you no handle am fast. Burn na damage to your skin or your body from something wey hot or dey dangerous. E fit be First Degree: Dis one, your skin go juz dey red an e go be like sey you touch pot small. E fit be Second Degree: Second degree burn dey cause blister an plenty pain, like hot oil splash. E fit also be Third Degree burn: Third degree burn dey go deep, an e dey make your skin black or white. E fit no even pain you at all becos the nerve wey there don spoil finish. For Naija wey we dey, burn dey common from cooking, from generator, or candle. So, you gaz sabi wetin you go do. As soon as the tin happen, abeg put the place under cool running water for like ten minute. Dis one go help reduce the heat an e go help reduce the pain. If water no dey, use clean wet cloth, but no use ice, becos ice go scatter everything. If cloth, ring, or bangle dey near dat burn, comot dem quick before the skin swell, but abeg no force am if e no gree comot. After you cool, cover the burn with a cloth wey no go stick. No use cotton wool or anything wey fit enter dat wound. If e still dey pain you too much, abeg use paracetamol or ibuprofen, but abeg oh, follow the dosage wey doctor talk. Wetin you no go do. Abeg oh, abeg oh, no put toothpaste, no put oil, or no put agbo for dat for dat burn. For Naija, some pipu dey put toothpaste, palm oil or herbal mix for burn, but dis one fit trap heat or bring more infection. Abeg, no burst the blister. If burn get blister, no break am becos e fit let germs enter. My brother, my sister, no use dirty cloth. Only use clean cloth to cover the burn so e no go catch infection. Burn dey common for Naija becos we dey cook with fire, we dey cook with kerosene stove. If you no handle burn well, e fit lead to infection, scar, or peson fit die sef. Abeg oh, burn no be your playmate. Act sharp-sharp. Cool am with water, cover am clean, an rush the peson go hospital. No dey put nonsense like toothpaste or oil for inside burn.

Headache na dat pain wey you dey feel for your head or your neck wey go make you weak or make your dey vex. E dey common well-well for Naija wey we dey, but sometime, e fit be sign wey dey serious. Headache na wen your head dey pound, ache, feel tight like sey dey tie am with rope. E fit be small wahala wey comot or e fit be big wahala wey go make you lie down. For Naija, everybody don experience headache whether na from stress, na from sun, na from sickness, an e get different type like ten sion headache wey dey come from stress, we get also migraine headache wey dey come from vomiting, we also get cluster headache wey dey attack one side of peson head. Plenty tins fit bring headache: Too much wahala from family pipu; Too much wahala from work; an No money, fit make your head tight. If you no dey sleep well or you dey skip food, headache fit show oh. Malaria, typhoid, or high BP fit cause headache, even small cold or fit cause headache. If you stay under sun for market or traffic, e fit cause headache. If you need glass or you get ear infection, headache fit show. Sometimes sef, headache fit mean serious tin like meningitis or brain problem, but my brother, my sister, no too worry, dis one no too common. Wetin you fit do if headache catch you? My brother, go find quiet place, lie down, rest head, close eye. If na stress, dis one fit help. Sometimes sef, body go dey dry. So, drink plenty water or even ORS to cool your body. If you neva chop, eat small balance food like rice, beans, an yam. No overdo heavy food oh, make your belle no spoil, an make e no come add to your wahala. Paracetamol an ibuprofen fit help you, but no swallow am sweet. Follow dose, an no take am for empty belle. Headache fit make you no work; e fit make you no hustle for market if you dey go market, an e fit make you no enjoy life for Naija where malaria, stress, an heat dey everywhere. E dey affect plenty pipu. If you no treat dis headache well, e fit come an e fit turn serious sickness, e fit turn into big wahala. Abeg, small care fit save you from wahala an hospital bill. Headache no be your friend oh, so no let am stay long. Rest, drink water, chop well, take para if e small, but if e dey stubborn or come with yeye sign, run go hospital. Prevent am with beta food, beta sleep, an mosquito net.

Health care communication na wen you or peson hear about serious sickness like cancer, HIV, or even outbreak like cholera an e fit make everybody dey fear. How you talk about am fit help calm pipu or e fit make dem panic. Wetin be health care communication? Dis na the way you pass informate about health problem or sickness wey fit scare pipu so dem no go panic but dem go sabi wetin dem go do. E dey important to talk true an calm information whether na for your family, na for community or even radio. For Naija wey rumour fit spread like wildfire, good communication na key to keep pipu safe. To communicate health care health care well-well for Naija, abeg, no lie or hide the matter. If na cholera, say na cholera, but you gaz explain am simple. Explain how e take spread, explain wetin to do, explain how e no be death sen ten ce. No use big English as you dey explain. Say something simple like: “If you no wash hand, or drink dirty water, you fit catch dis sickness.” Abeg, start with hope, like “Dis sickness fit bad, but if we do wetin doctor talk, we go dey okay.” No let fear take over. Tell pipu wetin de fit do, like de fit wash dia hand dey with soap, de fit boil water before dem drink, an de fit go hospital if de get fever. For dis Naija wey we dey, talk for Pidgin, Yoruba, Igbo or Hausa so everybody go understand. Use radio, church, mosque, take spread dis informate. Who fit communicate health care? If your brother, or mama get serious illness, yarn with dem soft-soft, no juz dey shout “You go die oh,” “You go die oh.” Explain wetin doctor talk, an how de fit manage am. Pastor, Imam, Oba fit talk to pipu for church, mosque or village meeting to ginger dem make de follow health advice. Nurse an doctor dem wey sabi Pidgin fit explain for hospital or radio so pipu no go dey fear to come do checkup. Ministry of health fit use TV, social media like WhatsApp tell pipu wetin dey happen an how de fit stay safe. Abeg oh, no spread rumour. No dey talk. No dey talk rumour if you no sure. Check with doctor or NCDC first, an no blame peson. No talk sey “Na dat village cause am. Na dem bring the tin.” E fit make pipu fight or hide. Health care communication na torchlight for dark. E dey show the way. Talk true, keep am simple, an give hope with action. For Naija wey we dey, make we use Pidgin, radio, an community spread correct informate so nobody go fear or fall for rumour.